Suuraan nama asirraa argaa jirru horiiwwan lafa margaa lafa baay'ee bal'aa ta'aa jiru irra faca'anii dheedaa jiran agarra. Horiiwwan kunneen halluuwwan adda addaa kanneen qabanii fi isaa olitti immoo aara samiitti ol bahaa jiru agarra.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa meeshaa mana keessaa kan kutaalee sadii qabuu fi innis bakka lama lamatti kan qoodamee fi ol dhaabbatee jirudha. Halluun mi'a kanaas diimaa fi bareedaadha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa dargaggoota wal gahuudhaan uffata aadaa uffachuudhaan ulee qabatanii sirbaa jiranii fi gara fuulduraatti sussukaa jiranidha. Namootni kun dhiirota qofaa osoo hin taane dubaroonnis keessa jiru.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisaa jiru artistoota sirbaa jiran yoo ta'u, warri shamarrootaa dibaabee qabatanii uffata adii uffatanii sirbaa kan jiranii fi warri dhiirotaa immoo akkasumatti sirbaa jiru.

Suuraa kanarraa kan agarru dargaggoo naannoo gaambeellaa kanneen walitti qabamuudhaan aadaa naannoo isaanii kan ta'e sagantaa utaalchaa irratti agarsiisaa jiranidha. Kunis namoonni kaan walitti qabamanii kanneen utaalaa jiran nama tokko lama daawwataa jiru.

Suuraa kanarraa kan agarru bineensota bosonaa lama kanneen baay'ee gurguddoo ta'anii fi bosona keessa jiraatanidha. Isaanis halluu gara gurraachaatti dhiyaatu kan akka waan gaafa fakkaatu fuuldura isaanii qabanii fi dheedaa jiranidha.

Fakkii kana irratti kan argamu shonkoora diimaa yammuu ta'u; innis bakka jiidhaa keessa hundee isaa dhaabuun akka inni qabatu erga taasifameetiin booda sadarkaa amma fakki irratti argamu kanaan gahamuu kan namatti mul'isuu dha.

Suuraa armaan olitti kan argamu immoo suuraa fiicharii biiroo misooma jallisiiifi horsiisee bulaa Oromiyaa kan ibsu yommuu ta'u, ibsitu bakka bu'aa oromiyaa Odaan akan argamudha. Akkanumallee afaan afaan amaaratin barreeffamee kan jirudha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa konkolaattota hedduu gosa adda addaa kanneen magaalaa keessa bakka adda addaa faca'ani jiranii fi daandii qaxxaamuraa jiranidha. Bakki kunis naannoo mandara kiiloo afuridha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura lafa bakka qonnaa baay'ee bal'aa ta'ee dha. Lafti qonnaa kun, lafa heektaara hedduu irra kan jiru yoo ta'u, bakki kun baay'ee magariisawaadha. Biqiloota namaan dhaabaman malees, biqoolli uumamaan marganiis lafa kana irra darbanii darbanii ni mul'atu.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa mana tokko keessatti sagantaaleen garaagaraa kan barnootaa yookaan waan biraatiif wayitiin yeroo bahee kan waraqaa irratti maxxanfamee jirudha. Kanatti dabalee immoo sa'aatiin tokkos keenyan irratti fannifameera.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa mucayyoo durbaa fayaa mormaa kawwaattee jirtuuti. Mucayyoon kun kan isheen beeksisaa jirtu bareedina faaya isheen godhattee jirtuu kanaa yoo ta'u faayi ishee kun baayyee bareeda.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura konkolaataa farda gaariti. Gaariin kun fardaan kan harkifamaa jiruu fi namni tokko irra taa'ee kan jiru tokko yoo ta'u, daandii asfaaltii irra adeemaa jira. Fuuldura gaarii kanaatti, konkolaattonni muraasni ni mul'atu.

Suuraa kana irratti kana agarru loogoo raayyaa ittisa biyyaa Itiyoophiyaati. Loogoon kun suuraa akka alaabaa mootummaa Itiyoophiyaa, rasaasa, laboobbaa allaattii fi kanneen biroo yoo ta'u suuraa hundu hiikkaa fi ergaa mataa ofii qaba.

Suuraa kanarraa kan agarru mucaa dubaraa barattuu taate teessee halluuwwan adda addaa fayyadamuun fakkiiwwan adda addaa baay'ee bareedan halluuwwan adda addaatiin kaasaa jirtudha. Bakka isheen teesse cinaa immoo gundoo kan nyaataatu jira.

Suuraa kana irratti kan argamu qe'ee uummata baadiyyaati. Manni muka, qorqorroofi dhoqqee irraa ijaarame ni argama. Akkasumas wantoonni dhoqqee isaa bocaman walirra tuulamanii argamu. Biqiloonni magariisnis mana dugda duubaan ni mul'atu.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa biqilaa magariisa kan reefu daraaraa jiruu fi lafa bal'aa irratti facaafamee jirudha. Biqilaan kun biqilaa garbuu yookaan qamadii kan fakkaatuu fi gahuuf yeroo xiqqoon kan hafudha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura bakka bo'ichaati. Bo'ichi kun kan gaggeeffamaa jiru waldaa Kiristaanaa Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaatti yoo ta'u, reeffa namoota baay'eetu saanduqa keessatti mul'ata. Luboonni mana amantichaas namoota du'an kanaaf kadhannaa gaggeessaa jiru.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa mana yoo ta'u manni kun yookaan gamoon kun gamoo baayyee guddaafi akkasumas gamoo kutaa hedduu of keessaa qabu yoo ta'u gamoo miidhagaa dha.

Fakkii kana irratti kan argamu bakka itti gurgurtaa fi bittaan muuzii raawwachaa jiruu dha. Muuziin gosoota nyaataa keessaa filatamaa fi akkaan kan nama barbaachisuu dha. Fakkii kana irrattis kan argamu namoota muuzii bitachaa jiranii dha.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu, suuraa weellisaa Oromoo beekamaa fi jaallatamaa ta'e weellisaa Caalaa Bultumee yoo ta'u, innis uffata aadaa Oromoo ta'ee boca ammayyaan bobbocame uffatee qophii tokko irratti kan argamee jirudha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa konkolaataa halluu adii qabuu fi waraana bakka tokkotti hojiif bobba'uutti jiran baatee adeemaa kan jirudha. Konkolaatichi loltoota dhaabbata dhaabbata mootummoota gamtoomaniin dirqamni itti kenname baatee jira.

Suuraa Konkolaataa cidhaa duubni isaa adii kan ta'e, irra keessa isaa habaaboon kan kaawwame, Konkolaataa biraanis duuba isaarraan kan argamu akkasumas namoonni cinaa Konkolaatichaa dhaabachaa kan jiran. Kana malees mukeen dudduuba garasii Konkolaatichaatti kan mul'atan.

Fakkii kana irratti kan argamu teessuma mana keessaa yookiin immoo waajjiraalee addaa addaa keessatti kan namni irra taa'uun dhimma itti ba'uu dha. Cina teessuma kanaas teessumni guddaan meeshaalee elektirooniksii baatee jiru kan afgamuu fi abaaboowwanis irra kan jiranii dha.

Suura kana irratti mul'achaa kan jiru suura mootummaa Itoophiyaa Muummicha Minsteera Doktor Abiy Ahimad Ali jedhama. Doktr Abiy hudeessaa paartii padhaadhinaa yoo ta'u yeroo ammaa kana paartii biyya bulchaa jirudha. Doktor Abiy biyya Itoophiyaa keessatti nama jijjirama guddaa fidedha.

Suuraa kanarraa kan agarru bakka bashannanaa kan ta'ee fi piroojeektota gurguddoo sadarkaa biyyaatti misooman keessaa tokko kan ta'e bakka bashannanaa Wancii kan jedhamuu fi godina shawaa lixaa keessatti kan argamudha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura dubartoota modeeloota lamaa dha. Dubartoonni lamaan kun, uffata adii baay'ee bareedaa ta'e uffatanii, harka isaanii mudhii isaanii irra godhatanii yeroo suura ka'aa jiran mul'ataa jiru.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota seera eegsisaniiti. Namoonni seera eegsisan kunniin yookiin poolisoonnii kunniin uffata seeraa isaanii uffatanii kan argaman yoo ta'u karaarra deemaa jiru.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa mana ammayyaa kan keessi isaa halluu hawwataa fi meeshaalee jireenya ammayyaaf barbaachisa hundumaa keessa isaatti kan qabatee jirudha. Manni kun mana baay'ee bal'aa fi guddaadha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti argamu; namoota uffata aadaa gosa garaagaraa uffatan taphataa, walitti haasa'a kan jiran kan nutti mul'atu yommuu ta'u, isaanis saalaan dhiiraaf dubara kan ta'an nutti agarsiisudha.

Suuraan armaan olii immoo kan inni nu habachiisuu danda'u suuraa dubartii uffata gurraacha uffattee, callee mormatti godhattee dhaabattudha. Dubartiin kun uffata aadaa ishii irraa hubachuu akkuma dandeenyu dubartii biyya Itoophiyaati.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa dubartii bakka bashannanaa paarkii wayii keessa teessee buna danfisaa jirtudha. Dubartiin kunis bakka teesse keessatti aara ixaanaa aarsaa, akkasumas siinii fi mi'oota bunaa hunda keessee hojiirra jirti.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa poolisii taa'anii waltajjii marii hirmaachaa jiran yoo ta'u, isaanis ajandaa isaanii irratti dhimmoota mari'achaa jiran rratti qabachaa jiru. Namoonni kunis baay'een isaanii uffa danbii uffatanii kan jiran yoo ta'u, muraasni immoo suufii uffatanii argamu.

Kan natti mul'achaa jiru kun perisideentii naannoo keenyaa Oromiyaa ammaa kan ta'an Obbo shimalis Abdiisaa jedhamu. Obbo Shimalis Abdiisaa erga bara jijjiiramaa gara aangootti kan dhufan yemmuu ta'u, yeroo ammaa kanas perisidaantii naannoo kenyaa ta'anii kan tajaajilaa jiranidha.

Suuraan armaan olii suuraa xiyyaara Itoophiyaa imalaa jiruu kan nutti argisiisaa jirudha. Xiyyaarri kun garaa isaa irraa jecha Itoophiyaa kan qabuu fi koochoo isaa duubaan immoo alaabaa Itoophiyaa kan qabudha.

suuraa kana irratti kan agarru lafa qonnaa qullubbiin uwwifameedha. qullubbiin yeroo baayyee nyaata keessatti kan fayyadamamuudha. halluun qullubbii kana magariisa yoo ta'u yeroo baayyee halluun qullubbii diimaa fi adii walfakkaata.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura meeshaa ittoo keessatti qopheessuuf tajaajila kennuudha. Meeshaan nyaataa kun distii kan jedhamuun beekamu yoo ta'u, biyyee suphee jedhamuun beekamu irraa qophaa'ee ibiddaan gubamuun qopha'a.

Fakkii kana irratti kan argamu itti aanaa ministeera muummee Itoophiyaa kan ture fi ministeera dhimma alaa kan ture obbo Dammaqaa Mokononii dha. Isaannis fedha isaaniitiin aangoo mootummaa federaalaa kan gadi dhiisanii dha.

Suuraa kana irratti kana agarru aannan meeshatti guutamee jirudha. Aannan pirootinii fi elementii kaalshiyeemii waan of keessaa qabuuf qaama nama ijaaruuf, jabina lafee fi fayyummaa ilkaanif faayidaa guddaa kan qabudha.

Suuraa kana irratti kan agarru dhugaatii alkoolii gosa garaa garaati. Dhugaatii alkoolii baayyisanii yoo dhugan waan nama macheessuuf qaama nama irratti jireenya hawaasummaa, walitti dhufeenya maatii irratti midhaa guddaa geessisa

Kan nuti suuraa kana irraa argaa jirru, suuraa namootaa kan kuduraalee gurguranii akkasumas gosa kuduraalee kan baalli isaanii fi firiin isaanii nyaatamuutu nutti mul'ata. Gosti kuduraalee kanneeniis kan akka; qaaraa, raafuu fi dimbilaala fa'i.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa oomisha koriidarii magaalaa finfinnee naannoo kiiloo afuriitti marfata konkolaataa irratti hojjatamee fi gidduu isaa siidaan namaa kan jirudha. Innis bishaan akka fincaa'aatti ol fincaa'u hedduutu jira.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa kitaabaati. Kitaabni kun ammoo kan inni barreefame Afaan Oromoon yoo ta'u mata dureen isaa" kudhaama seenaa " kan jedhamu dha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa beeksisa bunaa kan siinii keessaa aarri buna danfee bahaa jiruu fi baka siiniin sun jiru jala immoo bunni akaa'amee tumamuuf qophaaye hedduminaan baay'atee kan jirudha.

Suuraa kana irratti kan mul'atu qonna midhaan xaafiiti. Midhaan kunis firii godhatee, iddoo ga'ee, bilchaatee argama. Oyiruu mul'atu irratti lafa bal'aa qabatee argama. Qarqara oyiruu kanaatti biqiloonni garaa garaa ni mul'atu.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa gosoota dhugaatii afur wal cinaa kaa'amanii jiran kanneen halluun isaanii cuqul-gurraacha ta'anidha. Gubbaa isaatti immoo waraqaa beeksisaa waayee oomisha sanaa beeksisu irratti maxxanfamee jira.

Suuraa kana irratti kana agarru teessoo baayyee bareedaa halluun isaa magaala yoo ta'u yeroo baayyee namoota biiroo yookin waajjira keessa hojjetantu itti fayyadama. Teessoon kun digirii 360⁰ of irra naanna'a.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa nyaata buddeena jedhamuu fi buddeena kana irratti immoo gosoota ittoo adda addaa kanneen halluuwwan garaagaraa qaban agarra. Nyaati kunis nyaata hedduu waan of keessaa qabuuf fayyummaa qaama keenyaaf gaariidha.

Suuraa mul'atu kana irraa wantoonni nuti arginu suuraa haroo kan cinaa isaa irraan tulluun xiqqoo olka'ee mul'atu, namoota qarqara haroo sanaatti bidiruu yaabaa jiran akkasumas fakkii konkolaataa cinaa haroo sanaatti argamuutu mul'ata.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa mooraa mana barumsaa kan fuuldurri isaa halluu magariisaa fi adiidhaan faayamedha. Barjaan balbala mana barumsaa kanarra jiru immoo sababa muka guddaa bukkee karaa suuraan ka'e jiruuf dhokateera.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa fiildi maarshaal Birhaanuu Juulaa yoo ta'an, isaanis Itoophiyaa keessatti raayya ittisa biyyaa ta'uun tajaajilu. Isaanis uffata danbii raayyaa ittisa biyyaa uffatanii argamu. Dudduuba isaaniittis alaabaan raayaa ittisa Itoophiyaa fi alaabaan Itoophiyaa argama.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa abaaboo halluun isaa wal makaa halluuwwan diimaa fi halluu adii qabudha. Kunis gara jalaatti baalli isaa kan mul'atu baay'ee bareedaa fi lalisaa kan ta'edha.

Suuraan mul'atu kun kan nu agarsiisu suuraa mana citaa irraa ijaaramee kan baay'ee bareedu yoo ta'u, dhaabbiin isaa halluu alaabaa abbaa gadaan dibamee kan jiru yoo ta'u, dallaan isaas bifa adda ta'een kan ijaaramedha.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu suuraa kuduraa fi muduraa bakka tokkotti gurgurtaaf dhiyaatanidha. Kuduraa fi muduraa knneenis kan akka: qullubbii diimaa, burtukaana, maangoo, abokaadoo, muuzii, anaanaasii fi kan kana fakkaatanidha.

Fakkii kana irratti kana argamu yuuniversiitii Salaaleetti dipaartimentii ingiinarii fi bakka qorannaa labiraatoorii isaa barreffama namatti agarsiisuu dha. Barreeffamicha irrattis mallattoon bakka bu'ummaa yuuniversiitichaa kan argamuu ta'uu isaa fakkii agarsiisuu dha.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa nyaata aadaa yoo ta'u nyaanni aadaa kun nyaata aadaa oromoo wallaggaa biratti baayyinaan beekkamu ta'ee maqaan isaa cororsaa jedhamuun kan beekkamudha .

Suuraa alaabaa biyyoota garaagaraa akkasumas kan suuraan alaabaa biyya keenyaa keessatti argamu. Fakkii bulchitoota biyyoota garaagaraa kan waliin mari'achaa jiranii, kan bulchaan biyya keenyaa keessatti argamu, nama barreessaa jiruu fi namoota lama kan waan katabame ilaalaa jiran.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa gosa kitaabaa qolli isaa halluu daalacha qabuu fi keessoon isaa adii ta'ee waraqaa baay'ee kan qabudha. Innis cufamee kan jiruu fi teessoo tokkorra kaa'amee jira.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa mucaa dargaggeessa tokkoo yoo ta'u, dargaggeessi kun smmoo dargaggeessa rifeensa isaa dhedheereffatee jiru yoo ta'u , dargaggeessa baayyee bareedaa dha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa sibiila furdaa kan feerroo jedhamuu fi baay'inaan shan ta'anii dalga ciisanii jiranidha. Jala feerroowwan kaneenniitti feerroowwan kanneen biroo akkasumas margi gidduu isaanii ni mul'ata.

Kuni gaarii fardaa jedhama. Gara magaalaa xixiqqotti baay'inaan kan argamudha. Tokkoffa nama fe'uuf lammaffaa meeshaa fe'uufi kanneen kana fakkaatan baachuf kan fayyadhuudha. Sirritti jabeessanii qabanii fayyaa fardaa eegun daran qabeeyan keenya dabala.

Suuraan nutti mul'atu kun, suuraa dhugaatii 'juice' yoo ta'u dhugaatiin kunis gosoota cuunfaa loomii fi kuduraalee garaa garaa irraa walitti makamee kan qophaa'udha. Dhugaatii bifa namaa bareechuuf tajaajiludha, humnallee nuuf kennuun nu gargaara.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa oomisha qamadii kan gahee fi bilchaate akkasumas lafa bal'aa uwwisee kan argamudha. Kunis haamamuudhaaf haala mijataarra kan jiruu fi yeroo hedduu baadiyyaatti haala kanaan argama.

Waanti asiratti mul'ataa jiru, gosa saamunaa keessaa tokko ta'ee, yeroo baayyee qaama keenya fa'aa ittiin dhiqachuuf yookaan qulqulleeffachuuf kan nu gargaaru yoo ta'u, bifa baayyee nama hawwatuun kan tolfamedha. Akkasumas qaama keenya miidhagsuu keessatti ga'ee olaanaa qaba.

Suuraa kana irratti kana agarru baasii deddeebisa ummataa baayinni isaanii sadi ta'u tarree galanii daandii konkolaataa irra dhaabbatanii jiranidha. Halluun baasii kana cuquliisa ta'ee adii of keessaa qaba. Baasiin ummata heddu yeroo tokkotti geejjibuf fayyada

Suuraan armaan oliitti arginu kun suuraa kutaa manaa keessaa tokko ta'ee, teessuma, baattuu Kompiitaraa fi Kompiitara qabatee jiru argina. Kutaan kun shakkii tokko malee bakka qo'annaan dhuunfaa fi qorannaan itti gaggeeffamudha.

Nyaanni Kun, cuukkoo jedhame beekama. Innis baayyinaan akka nyaata aadaa oromootti baayyee beekamaadha. Cuukkoon dhadhaa fi midhaan akka garbuu fa'aa irraa yeroo baayyee kan qophaa'udha. Cuukkoo nyaatan baayyee jaaladhuu fi nyaachuuf hawwudha.

Fakkii kana irratti kan argamu gosoota geejjibaa ammayyaa keessaa tokko kan ta'e baasii dha. Innis namoota bakka tokkoo gara bakka birootti geejjibsiisuu fi hanqina karaa konkolaataa uummata geejjibuu haalaan kan furuu dha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti argamu; namoota taa'ani dubbisaa jiranifi teessumawwan hedduu kan nutti agarsiisudha. Akkasumas mana bareedinan faayamee keessa taa'uuf kan namatti tolufi nama hawwatu ta'uusaa kan nutti agarsiisudha.

Suuraa kana irratti kana agarru hambaa mana amantaa ortodooksii laalibalaa kan jedhamu bara mootii zaguwee kan ijaarameedha. Hambaa kun hambaalee biyyi teenya qabdu keessaa isa guddaa fi akka addunyaatti bekkamaa ta'edha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa ijaarsaa yoo ta'u ijaarsi argaa jirru kun kan adeemsarra jiruufi reefu ijaarramaa jirudha. Ijaarsi kun ijaarsa amma mukaan utubanii ijaaraa jirani dha.

Suuraa kana irratti kan argamu meeshaa aadaa nyaatni irratti nyaatamuudha. Meeshaan kun gabatee jedhamee waamama. Muka irraa soofamee kan hojjetamu ta'ee miila afur kan qabuudha. Baay'atanii maatiidhaan yookiin gareedhaan wajjin nyaachuuf tajaajila.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa wanta halluu qabuu kan halluun isaa warqee fakkaatuu fi miidhagina dubartootaaf oolu kan mormatti akkasumas gartokkeen immoo kan gurratti kaa'amuuf itti fayyadamnudha. Kuni wanta gatii jabeessadha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti argamu; nyaata gosa adda addaarra qophaa'ee nyaataaf dhiyaatee kan jiru ta'uu kan nutti agarsiisudha. Akkasumas buddeena halluu diimaafi adiidhaan qophaa'ee kan jiru ta'uu kan nutti mul'isudha.

Suuraa kana irratti kana agarru nama siyaasaa fi bulchaa Itiyoophiyaa duraanii maqaan isaanii Haayile maariyam Dassaaleny jedhamudha. Uffanni isaan uffatan halluu gurraacha, adii fi diimaa kan qabu yoo ta'u ija isaanii irratti fuullee ijaa godhatani jiru.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura bakka gabaa dha. Bakka gabaa kanatt,i namoonni asii fi achi hojiif yeroo socho'aa jiran mul'atu. Namni tokko pilaastika balfa keessa ka'an heduu wal keessa kaa'ee baatee yeroo adeemu ni mul'ata.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa ijoollee daree tokko keessatti walitti qabamanii kan mana yaalii jiranii fi kitaaba saayinsii isaanii irraa ilaaluun meeshaalee mana kana keessaa fi keemikaalota fayyadamaa jiranidha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa ijoollee afurii fi abbaa ijoollee kanaa keessaa dhiira lamaa fi dubaroota lama taa'aa jiranidha. Isaanis ijoolleen dubaraa lamaan hangafoota yoo ta'an dhiironni immoo quxisuuwwan walitti aananidha.

Suuraan argaa jirru kun fakii mana jireenyaa ammayyaa haalaan bareedee ijaaramee yoo ta'u mooraa isaa fuul-duraan konkolaataan dhaabbatee jira. Biqiltoonni xixiqqoon bareedina qabanis dallaa manichaa jalaan meeshaalee keessa keewwamanii kunuunfamaa jiru.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura konkolaataa ijjatee jiruudha. Konkolaataan kun ,konkolaataa fe'uumsa namaa yoo ta'u, haalluuwwan garaa garaa bareedoo ta'an dibamee jira. Konkolaataan kun ,lafa asfaaltii bal'aa ta'e irra dhaabbatee jira.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa meeshaati meeshaan kun Maqaan isaa sa'aatii yookaan ammoo himtuu yeroo jedhamuun kan beekkamu dha. Akkuma maqaansaa ibsutti yeroo himuun kan nu gargaarudha.

Suuraa kana irratti kan argamu namicha bakka bunni hafamee jiru dhaabbachaa jiruudha. Namtichi kun golgaa mataa godhatee, qomee adii uffatee dhaabbatee jira. Bunni baay'een falfalamee hafamee argama. Duuba isaatiin namootni hojii bunaa kana hojjechaa jiru.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaa irratti kan argamu wanta bocni isaa geengoo ta'ee fi halluu diimaa qabu akkasumas gidduutti immoo muka Odaa jedhamu kan qabudha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa ijoolleewwan dhiirotaa akkasumas dubarootaa kanneen mana tokko keessa taa'anii waliin hojjataa jiranidha. Isaanis yeroo barnoota isaaniin alatti hojii manaa fi assaayimentii adda addaa hojjataa jiru.

Suuraa dhiyaate irraa wantoonni argaman garee taphattoota kubbaa miilaa gara duubaan hiriiranii jiranii fi leenjiftoota gareewwan kubbaa miilaa kanneenii kan ta'an fuul-dura taphattootaa hiriira galanii namoota dhaabataa jiranitu nutti mul'ata.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa nama uffata suufii uffatee kootiin isaa halluu adiitti dhiyaatu kan uffatee fi kofoo gurraacha kophee gurraacha waliin kan uffatee fi sadarkaa ittiin mana seenanii fi bahan irra taa'ee jirudha.

Suuraa kana irratti kan argamu hordoftoota amantaa Ortodoksii Tewaahidooti. Amantoonni kunneen bakka amantaa seena qabeessatti walitti qabamanii jiru. Bakki isaan jiran holqa dhagaa irraa bocameedha. Uffannaa amantaa isaanii uffatanii waaqeffannaa irratti argamu.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa aadde Kamaalaa Haaris yoo ta'u, isheenis waltajjii irratti haasaa taasisaa kan jirtudha. Waltajjii irrattis kolfaa fi gammachuun guutamtee mul'atti. Dudduuba isheetiinis alaabaa bulchiinsa Yunaayitid Isteet Ameerikaa argama.

suuraa kana irratti kan agarru cuunfaa maangoo irraa hojjetaame halluu diimaa fi keelloo yoo ta'u cinaa isaatti meeshaan ittin xuuxan, loomii itti cuunfamu, akkasumas fal'aana itti kokorsantu jira. Cuunfan qaama namaf faayidaa guddaa qaba.

Fakkii kana irratti kan argamu pirezidaantii Ameerikaa yeroo ammaa kan ta'e maqaan isaas Doonaald Tiraampii dha. Cina isaattis kan argamtu immoo dubartii bifaan diimtuu taatee fi haasaa taasisuuf dhaabbachaa kan jirtuu dha.

Suuraan armaan olii kan inni ibsu suuraa loltoota ganda gandatti ramadamanii yommuu ta'u, loltoonni kun yeroo baay'ee humnaan dirqisiisamanii gartuu kanatti makamu. Nageenya naannoo kabachiisuuf leenjii ispoortii irra kan jiranidha.

Suuraa kanarraa kan agarru dubartii gara fuulduraa ilaalaa jirtuu fi dhaabbattee jirtuuti. Isheenis uffata aadaa naxalaa fi jalatti immoo uffata adii kan jirbii irraa hojjatamee fi kuula bareedaa qaburraa hojjatame uffattee jirti.

Suuraa kana irraa kan mul'atan garee namoota hedduu biyya ofii dhiisuun gara biyya ormaa godaanaa jiran yoo ta'u, isaanis bu'aa bahii lafaa baddaa fi gammoojjii biyya ormaa keessatti rakkoo hedduuf kan saaxilaman ta'uu argina.

Suuraan armaan olii suuraa mootota Itoophiyaa keessaa tokko ture, suuraa Haayile sillaasee Tokkoffaati. Maqaan Haayilee duraa Tafarii Mokonnon kan ture yommuu ta'u, nama yeroo dheeraaf biyya Itoophiyaa kana bulche jedhama.

Suuraa kana irratti kana agarru gosoota kuduraalee fi muduralee keessaa kaarootii, qullubbii adii fi moosee kuntaala keessa jirudha. Kaarootin fayyaa ija keenyaf, mooseen immoo humna qaama keenyaf kennuuf faayidaa guddaa qabu.

Kan as irratti argaa jirru kun, suura meeshaalee biirooti. Meeshaaleen kunneen: teessoo namni irra taa'uu gogaa irraa hojjatamaee, fi xarapheezaa irratti barreesuuf fi meeshaalee keessa kaawwachuuf oolaniidha. Akkasumas, keemeraan illee teessoo irra taa'ee jira.

Namni suuraa kana irraa nutti mul'atu, suuraa weellisaa qaalii, gameessa namaa, abbaa murannoo fi ejjennoo jabaa Caalaa Daggafaati. Caalaan weellisaa jabaa bara roorroon hammaatte, bara sabni keenya dararametti sodaa malee saba isaaf sagalee ta'aa turee fi ammallee sagalee ta'aa jirudha.

Suura kana irratti kan arginu kun, fakkii maxxansa gaazexaa Bakur jedhamuuti. Gaazexaan kun ,yeroo baay'ee dhimmota siyaasaa, hawaasummaa fi diinagdee irratti odeeffannoo dabarsuu fi namoota ogummaa qaban affeeree dhimmoota garaa garaa irratti marii gaggeessun beekma.

Fakkii kana irratti kan argamu konkolaataa fe'umsaa uummata bakkaa bakkatti sochoosuuf gargaaruu dha. Kunis namoota kudha ja'aa hanga kudha saddeetii konkolaataa qabachuu danda'uu dha. Innis bifaan adii kan ta'ee fi baayyee kan saffisuu dha.

Fakkii kana irratti kan argamu gosoota nyaataa addaa addaa yammuu ta'u; hunduu gosa addaa addaatu jiru. Isaan keessaa muraasni qullubbii diimaa, timaatima, dinnicha fi qaaraa kaasuun ni danda'ama. Isaannis ittoof kan fayyadaniidha.

Fakkii kana irratti kan argamuu gabatee gurraacha irratti maqaa biyyoota gaanfa Afrikaa barreeffamee jiru mucaa dubbisaa jirtuu dha. Biyyoonni kunis Ertiriyaa, Itoophiyaa, Somaaliyaa Jibuutii, Sudaanii fi Keeniyaa dha. Mucaan kunis yeroo dubbiftu kolfaa akka jirtu fakkii agarsiisuu dha.

Suuraan fakkii dhiyaate irraa mul'atu, fakii Weessooti. Weessoon mi'a ittiin baaduu raasan yoo ta'u caaccuu fi faaya garaa garaatiin kan bareededha. Dubartiin Weessoo raasaa jirtu kunillee faaya mormaa fi harkaan kan faayamtedha.

Fakkii kaa irratti kan argamu gosoota bineensota bosonatti gala keessaa Arba kan jedhamuu dha. Innis bifaan guddaa kan ta'ee fi wal faana deemaa kan jiruu dha. Bakki jireenya isàas bosonaa fi miilla afur akka qabu fakkii namatti agarsiisuudha.

Suuraan arginu kun suuraa bakka baay'ee miidhagaa ta'ee kan habaaboo fi ifaan guutame, teessuma lama kan of keessaa qabu yoo ilaalan bakka jaalalleewwan walii cidha itti gaggeeffatan kan fakkaatutu miidhagee argama.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa nama yoo ta'u harmeen kun ammoo sa'a elmaa yookaan ammoo aanan keessaa baasaa kan jirtudha. Sa'i kun ammoo jabbiishee of fuulduratti ilaalaa jirti.

Kun bakka barattoonni itti barataniidha. yeroo boqonnaa isaanii gadi bayuudhan walitti haasa'u. Boqonnaa fudhatanii gara barnootatti ni deebi'u. Jireenya keessatti boqonnaa fudhachaa barachuun, dubbisuun yookin hojii hojjachuun barbaachisaadha. Kaayyoo kee gamalan gayuuf boqonnaan barbaachisaadha.

Suuraa kana irratti kan agarru ijoollee kubbaa miilaa taphachuf qopha'aa jiranidha. Ijoolleen kunneen uffanni isaanii kan wal fakkaatu yoo ta'u gubbaa isaani irratti haalluu keelloo uffatanii jiru. Kubbaan miilaa tapha jaalatamaadha.

Suuraa kana irratti kan arginu kan agarru namoota biskileettii oofaa jiranidha. Biskileettin gosoota ispoortii keessaa isa tokko yoo ta'u yeroo baayyeen akka bashannanaatti, waldorgomiif kan tajaajiludha. Namoonnii oofaa jiran uffata halluu addaa addaa uffatanii jiru.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; Alaaba abbaa gadaafi namootni garaagaraa bakka Irreechatti argamuun kan irreeffataa jiran kan agarsiisudha. Akkasumas bishaan ciisaa cinatti namoota gurguddoofi daa'immaan gidduu galeessa bakka sanatti kan irreeffatan ta'uu agarsiisa.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii irreecha irreeffataa jiraniidha. Ayyaanni ireechaa kun ayyaana uummanni Oromoo uummanni horteen kuush ta'e kun qabu yoo ta'u ayyaana guddaadha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa dargaggoo bakka tokkotti walitti dhufanii sirbaa jiranidha. Isaanis wal keessa seenaa akkasumas bahaa dirree marga magariisaan guutame keessa shubbisaa jiru. Duuba isaaniis dallaa dalga ijaarametu jira.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa jabanaa yoo ta'u, jabanaan kunis minjaala irra baattuu isaa waliin kaahamee kan argamudha. Jabanaan kunis suphee irraa hojjetama. Miinjalli inni rra kaahamee jirus, halluun isaa adiidha.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii gaazexaa kallacha Oromiyaa yammuu ta'u; gaazexaan kunis gaaffii fi deebii hayyootaa akkasumas odeeffannoo addaa addaa barruutti jijjiiree kan maxxansuu dha. Gaazexaa kana irrattis fakkiin obbo Lammaa Magarsaa kan argamuu dha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa biqilaa bakka tokkotti margee halluu magariisa qabuu fi sirriitti kunuunsa gahaa qabudha. Mukichis kan firiin isaa nyaatamuuf mooraa keessatti guddifamaa jiruu fi guddina gaariirra gaheera.

Kophee dhiiraa guddaa kan dibaan halluu isaa gurraacha ta'e, hidhaan isaa hidhee kan jiru, dibamee kan jiru kan fakkaatu, baay'ee kan calaqqisu yookaan kan cululuqu akkasumas hodhamee kan jirutu natti mul'ata.

Suuraa kana irratti kan argamu dargaggeessa mana keessa dhaabbatee dhiichisaa jiruudha. Dargaggeessi kun uffata aadaa uffatee dabbasaa isaa filatee dhiichisaa jira. Duuba isaatiin meeshaaleen aadaa kanneen akka gaachana, ciraafi kan kana fakkaatan keenyan irratti fannifamanii argamu.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa mana jireenyaa baay'ee bal'aa kan gidduu isaatti teessoowwan ammayyaa'oon mana jireenyaa ammayyaaf ta'an bakka itti walitti qabamanii fi manichi bukkee bukkee isaatiin baay'ee bal'aadha.

Suuraa magaalaa kan gamoon gurguddoon keessatti argaman akkasumas daandii gara magaalichaatti seensisu kan awwaara ofirraa qabu akkasumas irra keessa magaalichaa irraan samii addaataa hurrii ciccitaa of keessaa qabutu ifee mul'ata.

Suuraa kanarraa kan agarru bakka daldalaameeshaaleen hedduun bakka tokkotti akka baazaariittii itti gurguramanii fi meeshaaleen kunneen immoo kan argaman mana suuqii ijaarame keessatti osoo hin taane daandii irra bakka namni kamuu arguu malutti.

Fakkii kana irratti kan argamu suuraa kophee yammuu ta'u; kopheenis miillatti kan kawwaatamuu fi balaa kophee kawwaachuu dhabuutiin miila namaatti dhufu kan nama irraa ittisuu dha. Kopheen kunis miilla tokko qofaa dha.

Suuraa kana irratti kan argamu konkolaataadha. Konkolaataan kun konkolaataa xiqqaa yoo ta'u lafa biyyoo irra dhaabbatee argama. Duubni isaa banaa ta'ee bifa daalachaa qaba. Gowwaawwan afur qaba. Fuulleen isaa hundumtuu gurraacha.

Suuraa kana irratti kan agarru dhugaatii alkoolii farsoo jedhamudha. Farsoon kan manatti hojjetamu yoo ta'u kan inni irraa hojjetamu biqiltuu geeshoo, biqila, qixxaa garbuu yookin qamadii, boqqoolloo irraa hojjetama. Dhugaatii hawwaasni baayyinaan yeroo qophii dhugudha.

Suuraa kana irratti kan argamu gaazexeessaa ETV'ti. Gaazexeessaan kun suufii gurraacha uffatee, kaarabaata diimaa godhatee tamsaasa irratti argama. Duuba isaatiin halluu bifa samii qabutu mul'ata. Cina isaatiin immoo barreeffamaafi aasxaa ETV'tu argama.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa gosoota kitaabaa bakka tokko mana keessatti kuufamanii jiranii fi halluuwwan adda addaa qabanidha. Kitaabolee sanaan cinaatti kirriiwwan ittiin uffata hodhan hedduutu iddoo tokko jira.

Suuraa kanarraa kan agarru waraqaa kan maxxansaaf ta'uu fi beeksisa wantoota ittiin gurguraman kan itti maxxanedha. Kunis gatiin oomisha sanaa gatii duraan ture irraa hamma ta'e gadi bu'ee gurguramuuf akka jiru agarsiisa.

Suurri armaan olii kan inni ibsu suuraa kophee dhiiraati. Kopheen kun ol ka'iinsa lafa irraa kan qabu, halluu wal makaa kan akka adii gara bunaa, diimaa fi bifa keellootti siqu kan qabudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa kuduraati kuduraan kun ammoo kuduraa gosoota gara garaa of keessaa qabu ta'ee kuduraa gurgurtaaf meeshaatti naqamee taa'aa jirudha. Kanneen akka timaatimaafi mooseefadha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, maxxansa gaazexaati. Gaazexaan kun, maqaan isaa rippoortar kan jedhamu yoo ta'u, gaazexaan kun odeeffannoowwan siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa garaa garaa gabaasun akkasumas yaada hayyoota garaa garaa barreessuun beekama.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura dhugaatiiwwan garaa garaati. Dhugaatiiwwan kanneen keessa baay'een isaanii alkoolii kan qaban yoo ta'an, kan alkoolii hin qabne lallaafaanis ni jiru. Dhugaatiiwwan alkoolii qaban kun biiraa fi araqeedha.

Suuraa kana irratti kana agarru maatii walitti qabamanii dhaabbatanii jiran yoo ta'u duuba isaanii hoolaan tokko dhaabbatee jira. Manni isaan keessa jiran yeroo baayyee baadiyaa keessatti kan ijaaramu ta'e kan inni irraa ijaaramu muka irraa.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa nyaataadha. Nyaanni kun nyaata meeshaa nyaataa irra taa'ee nyaatamuuf qophaa'e yoo ta'u nyaanni kun wantoota gara garaa irraa kan hojjatamudha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa meeshaa abidda irratti qabsiifamu kan mana keessatti wantoota irratti bilcheessuuf fayyadamnudha. Yeroo hedduu kunis kan fayyadamu cilee mukarraa argamuu fi jalaan immoo banaa kan ta'edha.

Fakkii kana irratti kan argamu filaa yammuu ta'u; kunis irra jirreessaan kan dubartoonni rifeensa isaanii ittii filachuuf itti fayyadamanii dha. Akkasumas dhiirris rifeensa isaa ittiin filachuuf kan itti fayyadamu ta'uu fakkii namatti agarsiisuu dha.

Suuraa kana irratti kan agarru atileetoota itiyoophiyaa kanneen akka Turuneesh Dibaabaa, Masarat Dibaabaati. Atileetonni kunneen yeroo fageenya dheeraa fiiguun warqee biyyattii teenyaaf argamsiisanii jiru. Gama atileetiksiitin biyya teenya boonsanii jiru.

Fakkii kana irratti kan argamtu gosoota beeylada manaa keessaa tokko kan taate Re'ee dha. Isheenis maasaa bakka beeyladoonni irraa marga dheedanitti kan argamtuu fi wanta tokko ol jechuun ilaalaa kan jirtuu fi hidhamtee kan jirtuu dha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, nama uffannaa aadaa uffateedha. Namni kun haalluu gogaa gurraacha kan qabu yoo ta'u, mataa isaatti daabee kaawwatee akkasumas uffata aadaa haalluu adii qabu uffatee jira. Daabeen ,rifeensa bineensotaa irraa kan qophaa'u yoo ta'u ,gootummaa ibsa.

Suuraa kana irratti kana agarru nama siyaasaa fi ministeera barnootaa maqaan isaa Birahaanuu Naggaa jedhamudha. Namni kun waltajji irra dhaabbatee odeefannoo ummataaf dabarsaa jira. Duuba isaa alaabaan mootummaa federaalaa itiyoophiyaa jira.

Suuraa kana irratti uffata nama tokkoo guutuu isaatu mul'ata. Uffatni kun halluu gurraacha kan qabu ta'ee, shaashiin rifeensa ittiin golgan illee ni argama. Uffatni kun mana uffataa keessatti akka bitamuuf fannifamee agarsiifamaa jira.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa meeshaa mana keessaa yoo ta'u meeshaan kun kan inni nu tajaajiluuf irra taa'uuf akka teessumaatti kan nu fayyadudha. Akkasumas teessuma kana biratti biqiltuulee gara garaatu bareedee argama.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa dhiira tokkoo fi dubartii tokko kan musliima ta'an garuu sagantaa cidhaa gaggeeffataa jiranii fi uffata akkaataa amantaa isaaniittii uffataniiru. Namoonni kun bakka mana amantaa isaanii jiru.

Suura kana irratti kan argaa jirru kan, suura dubartoota lamaa uffata aadaa uffatanii jiraniiti. Dubartoonni kun haalluu fuulaa diimaa kan qaban yoo ta'u, uffata aadaa adii uffatanii fi callee adda isaanitti akkasumas morma isaanitti kaawwatanii mul'atu.

Suuraan arginu kun suuraa nyaata foon diiminaa gurguddatee mummuramee jiruuti Nyaanni Kun gosa nyaataa mooraa dhaabbilee barnootaa olaanoo keessatti barattootaaf kan dhiyaatudha. Buddeennis muramee cinaa lamaaniin kaa'amee jira, barreeffamni nyaanni kun kan mooraa eessaati? jedhus barreeffamee jira.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; mana miidhagaa keessatti habaaboo bareedee faayamee jiruufi fiinyaa afuufamee faayamee qophaa'eeru kan nutti agarsiisudha. Akkasumas kanneen akka ibsaa xixiqqoo gara habaabootti ifaa kan jiru ta'uu kan nutti agarsiisudha.

Suuraa kana irratti kan argamu suuraa qeerransaa yoo ta'u, qeerransi kunis fuula isaa gara kaameraatti garagalchee kan dhaabbatee jirudha. Eegee isaas ol dachaasee jira. Bifni isaas buburree ta'ee, haalaa kan nama hawwatudha.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisu suuraa meeshaa elektirooniksii ammayyaa maqaan isaa kompiitara jedhamudha. Kompiitarri kun ifaa kan jiru, hojii hojjechuuf jan banameeru, qaamolee isa sochoosan waliin kan jirudha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; namoota lama daandii konkolaataa irraa maqanii harka bitaa isaanii qabatani kan deeman kan nutti agarsiisudha. Akkasumas konkolaataan fuuldura isaanitii gara isaanitti deema kan jiru ta'uu kan nutti agarsiisudha.

Suura kana irratti kan arginu kun, suura mana jireenyaa baadiyaatti argamuuti. Manni jireenyaa kun:qorqoorroo, muka, sibiila mismaaraa fi muka biyyoo irraa kan hojjatame yoo ta'u ,keenyaan isaa haalluu magariisa dibameera. Dallaan mukkeen qaqallaa irraa hojjatame, mana kana marsee jira.

Bakki nuti suuraa kana irratti argaa jirru 'Arat Kiiloo' yookiin ummata Oromoo biratti Daalattii jedhamuun kan beekamtuu dha. Daalattiin handhuura biyyattii keessatti kan argamtuu fi iddoo argama masaraa mootummaati. Daalattiin magaalaa baay'ee bareedduu dha.

Suuraan kun, suuraa namoota qophii addaa wayii yookaan immoo cidha isaanii kabajachaa jiranii kan agarsiisu yoo ta'u, baayyee mimmiidhaganii, toora qabatanii , sagantaa nyaata irratti kan isaan argaman. Cidha deemuu baayyeen jaaladha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa biqiloota hojjaan isaanii gabaabaa ta'anii kan reefu guddina irra jiranidha. Isaanis biqiltuu boloqqee yoo ta'u, baalli isaa baay'ee babal'aa fi naannoon isaa mukkeen garaagaraatiin naanna'ee kan marfamedha.

Suuraa kana irratti kan argamu oduun karaa foddaa TV yeroo darbuudha. Gabaasa oduu kana irratti suuraan kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ni mul'ata. Galma walgahii keessatti namoonni hedduun yeroo hirmaatan ni mul'ata.

Suuraa kanarraa kan agarru naannoo lafa dhagaan guutame kan dhagaan isaa halluu gurraacha fakkaatuu fi halluun samii immoo biiftuu reefu bahaa jirtu fakkaatudha. Lafti fageenyatti mul'atu kun hundi dhagaan kan guutamee fi fagootti aarri lafaa bahu tokkos ni jira.

Suuraan armaan olii suuraa fiigduu atileetiksii Itoophiyaati. Atileetiin kun fiiggicha maraatoonii dheerina fagoo fiiguudhaan yeroo baay'ee fiigdeekan moo'attuu fi maqaa biyya ishii Itoophiyaa toora dorgommii addunyaatti nama waamsisuun beekamtudha. Jajjabeeffamuun ni malaaf!

Fakkii kana irratti kan argamu gosoota beeyladaa keessaa Harree yammuu taatu; isheenis dhaabbattee of duratti wanta ta'e wayii ilaalaa kan jirtuudha. Harreen kunis bifaan daallacha kan ta'ee fi bosona fuuldura dhaabbachaa jira.

Uffanni kun iddoo buna itti walitti qabnuudha. Bunni uffata qulqullina qabu irratti guramnaan fayyaa namaatirratti dhiibbaa hin qabu. Akkasumas yeroo dhugaan ni mi'aawa. Kanaafuu qulqulleessanii, miicanii, iddoo qulqulluun kaa'un yoomillee taanan filatamaadha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa bakka bashannanaa kan wanti halluu magariisa qabu tokko mana biraa tokkorratti argamuu fi mooraan isaa keessi paarkii wantoota babbareedoon guutame akkasumas ibsaa halkan ifu hedduu qaba.

Fakkii kana irratti kan argamu loogoo yuuniversiitii Booranaa yammuu ta'u; loogoon kunis bakka bu'ummaa yuunversiitichaa kan ibsuu dha. Yuuniversiitiin Booranaa yuuniversiitii dhiyoo gadi dhaabbatee fi teessoon isaas kibba Oromiyaa kan ta'ee dha.

suuraa kana irratti kan agarru ababoodha. Abaaboon suuraa kana irra jiru halluun isaa keelloo yoo ta'u baallii isaa immoo halluu magariisa qaba. akkasumas nama abaaboo kana kutaa jiru ni agarra. halluu baayyee bareeduu fi nama hawwatuudha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa siidaa fakkaatu kan mi'a manaa irratti hojjatamee fi meeshaan kunimmoo kan ittiin ittoo buusan kan budduuqsituu jedhamuun waamamudha. Kunis naannoo baadiyyaa keessatti kan mukarraa tolfamedha.

Suuraa kana irratti kan agarru biqiltuu baala babal'aa yoo ta'u biqiltuu yeroo baayyee wayitii roobaa eggatee lallisudha. Biqiltun kun abaaboo halluu adi qabu ofirraa qaba. Baayyee kan bareeduu fi naannoo kan bareechudha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura hantuutaati. Hantuutni kun, haalluu daalacha fi gurraachan makaa kan qabdu yoo ta'u, eegee dheeraa fi gurra hammaan giddu galeessa ta'e qabdi. Hantuutni bineenota bosonaa keessaa tokko yoo ta'u, mana namaa keessa galuun nama rakkisu.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa gosa biqilaa kan qoraattii qaama isaarraa qabuu fi maqaan isaa kosorruu jedhamudha. Kosorruun kunis daraaraa halluu adii qabuu fi gidduutti immoo halluun isaa keelloodha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa meehaa teessoo jedhamuun beekkamu yoo ta'u meeshaan kun kan inni nu fayyaduu mana keenya keessatti akkasumas bakka hojii keenyaatti irra taa'uuf nu fayyada.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa namoota lamaa yoo ta'u, inni tokko itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kan ta'e obbo Awwaluu Abdii yoo jedhaman, isheen isaan cina jirtu qaama nageenya Oromiyaa eegsisan keessaa tokko kan ta'e milishaadha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura meeshaa miidhaginaati. Oomisha miidhaginaa kanatti kan fayyadaman ,dubartoota yoo ta'an , dubaroonni hidhii dibatanii bareeduuf ittiin tajaajilamu. Qalamni hidhii kun, haaluu diimaa irraa hojjatame yoo ta'u, haguuggii diimaas qaba.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa namoota mana amantaa nama du'e awwaalaaf itti marsanii baatanii adeemaa jiranidha. Kunis reeffa nama du'ee irra alaabaa Itoophiyaa kaa'uudhaan abbootiin amantaa marsanii adeemaa jiru.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa dhugaatii halluun isaa keelloo ta'ee burcuqqootti naqamee jiru kan maangoo irraa hojjatamedha. Maangoon tokkos dhugaatii isa fakkaatu kan ammas dhugaatii wal fakkaataa irraa hojjachuuf muramaa jirudha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa namoota mana amantaa irraa dhufanii baay'inaan bakka tokkotti sagadaa jiranidha. Isaanis abbootii amantaa ortodoksii kanneen fannoo qabatanii jjilbeeffachuuf gadi jedhanii jiran kan agarsiisudha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa wanta guutummaatti mukarraa hojjatame innis kan ittiin gamoorra ol bahanii fi ittiin bu'an kan baay'ee bareedudha. Kunis lafa isaa dabalatee wanti manni kun ittiin ijaarame hundi mukadha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura namoota shubbisaa fi sirbaa jiraniidha. Namoonni kun, uffata adaa ummata oromoo uffatanii, walitti baay'atanii, muraasni isaanii miila isaaniitin, kan hafan ammoo farda irra ta'anii bakka magariisa ta'etti sirbaa jiru.

Suuraa kana irratti kana irratti kan argamu namoota gamtaa taa'aanii haamaa miidhanii haamaa jiranii dha. Namoonni kun gurmuu kan qabanii fi dirree irra miidhan sassaaabbiif ga'e sassaabaa kan jiraniidha. Isaannis namoonni muraasni kan dhaabbachaa jiranii dha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa beeksisa oomisha uffata daa'imaa kan daayipparii jedhamuu yoo ta'u, kunis haadha mucaa baattu achirra gochuudhaan daayipparicha itti uffisuun beeksisa hojjachiisaa kan jiranidha. Mucaan ishees kolfaa jirti.

Suuraan asirraa argaa jirru suuraa namoota siyaasaa aangoo qaban kanneen qaama nageenyaa poolisiidhaan simatamaa jiranidha. Namoonni aangoo qaban kunneen uffata suufii kan hojii isaanii uffatanii poolisii hojii gaarii hojjate badhaasaa jiru.

Suuraa kana irratti kan mul'atu Giddugala Aadaa Oromoo Salaalee ti. Salaaleen magaalaa godina Shawaa Bahaatti argamtu yoo taatu aadaa fi dhuudhaalee hedduu qabdi. Akkasumas ,gulufsiisa fardaa fi jaalala biyyaatiin beekamu.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, bineensa bosonaa, sardiidoo jedhamuudha. Sardiidoowwan kunneen haalluu buburree kan qabanii fi saree kan fakkaatanidha. Sardiidoowwan kunneen, biqiloota jala ,dhagaa guddaa fi bal'aa ta'e irra ijjatanii osoo jiranii mul'atu.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisu suuraa gosa allaattii bakkee jiraattu keessaa tokko taate maqaan ishee randarii jedhamtudha. Randariin lama taatee cimdiidhaan kan sochootu yoo ta'u, yeroo baay'ee dhaltuu fi kormaa ta'anii adeemu.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura daandii konkolaataa fi daandii namaati. Daandiin kun, biyyoo fi dhagaalee xixiqqoo cirracha jedhaman irraa kan hojjatame yoo ta'u, bakka ol ka'aa gaara irratti argama. Biqiloonni gammoojjiis bakka kanatti ni mul'atu.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa dubartii mana tokko keessa teessee buna danfisaa jiruu fi bukkee ishee meeshaaleen ittiin bishaan ho'isan yookaan danfisan sadii kan jirudha. Dabalataan dubartiin kun haguuggatteetu taa'aa jirti.

Suuraan armaan olii suuraa namoota baay'inaan torba ta'anii kan nutti argisiisudha. Dubartootni baay'inaan afur, dhiironni immoo sadiidha. Warri dubartootaa uffata aadaa wal fakkaatuu fi warri dhiiraas uffata aadaa wal fakkaatuu uffatu.

Suuraa barjaa Dhaabbata Bosonaa fi Bineensa Bosonaa Oromiyaa kan mallattoo Odaa, Gadamsaa, Kallachaa fi dachee magariisaan dhuunfatame handhuura isaa irraa qabu, kana malees mallattoo gosa midhaanii garbuu fi qamadii kan ofirraa qabu.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa halluu magariisa qabuu fi raafuu maraa yoo ta'u, kunis mooraa keessatti haala salphaadhaan naannoo manaatti oomishuun ni danda'ama. Manneen fageenya irraa mul'atanis ni jiru.

Suuraa kana irratti kan argamu poosterii beeksisaa kan dhaabbata Itiyoo teelekoomi. Beeksisni kunis waa'ee waraqaa eenyummaa diijitaalaati. Halluun duubaa isaa magariisaan kan hojjetame yoo ta'u, harka namaa waraqaa eenyummaa qabee jirutu mul'ata.

Suuraa kanarraa kan agarru lafa baay'ee tabbaa fi gaarreniin guutame kan tulluun isaa guddaan bosonaan guutamee fi lafti qullaan hin mul'annedha. Lafti ol ka'aan gara biraa immoo lafa bosonaa fi margaan waliin makaa ta'edha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa dubartii uffata diimaa, adii fi magariisa waliin makame kan qabuu fi ababaa kan ofirraa qabudha. Isheenis morma isheetti habiliiwwan lama kan sibiila irraa hojjatame godhattee afaan bantee jirti.

Konkolaataa manaa xiqqoo kan foddaan isaa banaa ta'ee mul'atu, kan dirree magariisaan miidhage keessa dhaabbatee jiru. Akkasumas mukeen yookaan gosa biqiltootaa bifa magariisa qaban, daraaranii kan jiran konkolaataa waliin bareedanii mul'atu.

Suuraa kana irratti kan arginu biqiltuu odaa jedhamudha. Odaan muka oromoo biratti kabajaa fi iddoo guddaa qabudha. Jaarsooliin oromoo dhimma biyyaa irratti mari'achuuf, nama walitti araarsuf muka odaa jedhamu jalatti walgahu.

Suura kana irratti kan mul'atan kun ,suura dubartoota babbareedoo hiriiranii jiraniiti. Dubartoonni kun uffata aadaa gosa garaa garaa fi haalluu garaa garaa qabuu uffatanii fi callee mataa isaanitti kaawwatanii hiriiranii jiru.

Fakkii kana irratti kan argamu gosoota geejjibaa keessaa baasii yammuu ta'u; innis rakkoo hanqina konkolaataa gama geejjibaan jiruu furuuf konkolaataa haalaan uummata tajaajiluu dha. Kunis konkolaatichi dhaabbachaa kan jiruu dha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa mucaa dubaraa kan uffata aadaa kan halluu adii qabu uffattee adda ishee irratti immoo callee godhattee harka isheetti qabee callee qabuu fi mormatti immoo callee mukaa godhatte agarra.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa atileetii dubaraa beekamaa kan taate maqaa Itoophiyaa addunyaatti warra waamsisan keessaa ishee tokkodha. Isheenis Almaaz Ayyaanaa yoo taa'u, amma dorgommii injifattee alaabaa Itoophiyaa qabattee suuraa ka'aa jirti.

Suuraa kanarraa kan agarru gosa simbiraa baay'ee bareedduu taatee kan mormi ishee dheeraa taatee fi halluun morma ishee cuquliisa dugda isheerraa immoo halluu buburree fi mataan ishee cifiree akka rifeensa namaati.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa habilii mormaa kan halluun isaa cuquliisa ta'ee fi gidduu gidduu isaatti banamaa ta'ee jalatti immoo callee diimaa xixiqqoo fi wanta adiin itti galfamee jirudha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa konkolaataati. Konkolaataan kun ammoo konkolaataa meeshaa fe'u yoo ta'u konkolaataan kun meeshaa isaa fe'ateet karaa irra deemaa kan jiru dha.

Kun humna addaa oromiyaati. Humni ummata keenyarra diina kan ittisa ammallee ittisaa jiruudha. Diinni kallattii baay'een ummata oromo miidhuf kan laaludha. Humna kanatu yeroo baay'ee ittisaa ture ammas kan ittisaa jiruudha.

Suuraa kana irratti kan argamu mana daldalaati. Mana daldalaa kana keessa wantoota jireenyaaf barbaachisan garaa garaatu kaartooniidhaan golgamee naqamee argama. Golgaa isaanii kana irratti qabiyyee fi odeeffannoo waa'ee wantoota kanaa agarsiisutu barreeffamee argama.

Suuraan kun, suuraa daa'ima baadiyyaa keessatti dhalattee wayii kan fakkatu yemmuu ta'u, isheenis bifa baayyee dallantee yookaan immoo aariin dhaabbattu wayii fakkaatti. Jireenyi baadiyyaa gammachuu fi gaddaan wal keessa kan ta'e yoo ta'u, baayyee namatti tola.

Suuraa kana irratti kan agarru baasii maqaan isaa anbassaa jedhudha. Baasiin kun yeroo baayyee finfinnee keessatti kan argamu yoo ta'u yeroo tokkoti ummata heddu geejjibuuf oola. Halluun baasii kanaa diimaa fi gurraachadha.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa bineelda manaa keessaa tokko kan ta'e namatti madaquun kan jiraatu bineelda maqaan isaa lukkuu jedhamudha lukkuuleen kunneen lama ta'anii dhaabbatanii jiru.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa konkolaataa halluu adii qabdu kan magaalaa tokkoo gara biraatti maamiltoota feetee adeemaa jirtuu fi gargaaraan konkolaachisaa immoo morma isaa gadi baasee namoota waamaa yeroo jiru agarra.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa burcuqqoowwan xixiqqoo lama kan tokkoon tokkoo isaaniitti wanti halluu diimaa qabu itti nam'ee jirudha. Innis ija firii isaa waliin keessatti dabalamee kan jirudha.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisu teessuma gogaa loonii irraa fi muka soofamaa irraa hojjetamu yoo ta'u, teessumni kuni hirkoo kan qabu, kan tureeruu fi luka afur kan qabudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa biqiltuuti. Biqiltuun kun biqiltuu nyaataaf oolu yoo ta'u akkasumas sukkaara irraa hojjachuufillee kan gargaaru dha. Maqaan biqiltuu kanaa shankoora jedhamuun beekkama.

Fakkii kana irratti kan argamu mana citáa yammuu ta'uu; mana kana duras aayyoo tokko teessee midhaan qulqulleessaa kan jirtuu fi isheenis kan teessee hojjechaa jirtu ta'u fakkii agarsiisuu dha yookiin mul'isuu dha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa namoota sadii kan dhiira lamaa fi dubara tokkoo kan dubartiin gidduu jirtuu fi nyaata nyaachaa jiranidha. Nyaati isaan nyaachaa jiranis buddeena fooniin yoo ta'u, isaanis dhugaatii of fuulduraa qabu.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa ijoollee baayyattee gaaddisa mukaa jala taa'aa jiranidha. Ijoolleen kun kan isaan as taa'aniif barachuuf yoo ta'u dabtaraaf kobbee isaani qabatanii jiru.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa lafa gabaa yoo ta'u lafa gabaa kanattimmoo suuraa namaafi akkasumas ammoo suuraa qullubbii diimaatu argama . Qullubbii diimaa kun ittoo hojjachuuf nu gargaara.

Ijoollee midhaan eegaa jirtudha. Ijoolleen kun miidhaanirraa simborroo eegaa jiru. Miidhaan kun ammoo midhaan missing aadaa jedhamuun beekkamu yoo ta'u amma gara bilchaachuutti waan jiruuf sombirroonni baayyee nyaachuuf barbaadu kanaaf eegicha barbaachisa.

Suuraa kanarraa kan agarru gosoota fuduraa fi muduraa adda addaa kanneen gurguramuuf suuqii tokko keessatti walitti qabamanii fi bilchaatanidha. Mana kanatti irra caalaan biqiloota nyaataaf oolanii hedduun kan argamanii fi baay'ee nama hawwatanidha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa barjaa dallaa mana barnootaa tokko irrattimaxxanfamee jiruu fi innis sibiila dalga kaa'ame irratti barreeffama halluu adii fi keelloon barreeffamee jirudha. Karri mana barumsichaa immoo halluu cuquliisa qaba.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa daa'imaa balbala jala teessu yoo ta'u, daa'imni kunis surree osoo hin uffatiin qullaa ishee afaan isheerra harka ishee lamaan keewwattee jirti. Balbalichis banaa yoo ta'u, muka irraa kan hojjetamedha.

Suuraan argamu kun suuraa dubartoota babbareedoo sadii kan uffata gosa adda addaan of bareechanii yoo ta'u, dheerinni isaaniis leemmana lagaa fakkaatee wal-qixxaatanii, wal-tarree galanii dhaabachaa kan jiranidha. Dabalataanis akkaataan dhaabbii isaaniituu namatti tola.

Fakkii kanarraa wantoonni nutti mul'atan suuraa mana citaa kan lafa gammoojjii ho'aan keessatti ijaaramee jiruu, mukti magariisni duuba isaa irraan kan mul'atu, ilmooleen reettii lama taatee fuul-dura manichaa kan darbaa jirtutu mul'ata.

Suuraan kun kan inni agarsiisu qotee bulaa loon bobbaasuuf daandii orra oofaa jirudha. Loon kun yeroo bonaatti bishaan dheebotanii dhuguuf qotee bulaa kanaan qajeelfamanii deemaa jiru. Loon kunfuunfaman bu'aa qabu.

Suuraan kun meeshaalee miidhaginaa kanneen akka warqee, meetii , diyaamandii fi dhagaawwan gati-jabeeyyii hedduu agarsiisa. Tokkoon tokkoonisaanii baay'ee qaalii fi guddina biyya tokkoo keessatti gahee olaanaa qabu keessattuu guddina biyya tokkootiif.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa namoota abbootii amantaa yabaloodhaan bishaan irra adeemaa jiranii fi isaanitti dabalataan meeshaalee amantaa ortodoksii ibsan kanneen akka fannoo fi kanneen biroo yeroo qabatanii adeeman agarra.

Suuraa kana irratti kana agarru faaya warqee irraa hojjetame qubeellaa jedhamudha. Warqeen sibiila baayyee qaalii faaya akka mormaa, qubaa tolchuuf ooludha. Warqeen qaalii ta'u isaa irraa kan ka'e namni hundi itti hin fayyadamu.

Fakkii kana irratti kan argamu lafa bu'a ba'ii xiqqo qabuu fi lafa biqilootaan uwwifamee jiruu dha. Qaamni gam_tokkee isaa bifaan magariisa yammuu ta'u; gara fuuldura isaatti immoo bifa cuquliisa ta'een kan argamuu dha.

Suuraan armaan olitti nutti argamaa jiru kuni immoo suuraa meeshaa mana hodhaa uffata keessatti argamudha. Meeshaan kun uffatni boca akka hin gadhiisneef kan gargaaru, maamila kan harkisu, irratti uffata fannisuuf gargaara.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa horii yookiin loon bakka tokkotti walitti qabamanii jiran yoo ta'u, isaanis soorata okaa jedhamuun beekamu isaaniif dhiyaate nyaacha jiru. Bifni loon kanaas diimaa, gurraachaa fi buburreen in argamu.

Suuraa kana irratti kana agarru namoota baayyee tarrree galanii tapha kubbaa miilaaf qophii taasisaa jiranidha. Dirreen kubbaa miilaa isaanii margaan kan uwwifamedha. Uffanni isaan uffatan halluu cuquliisa fi keelloo of keessaa qaba.

Suuraa kana irraa kan nuti arginu kun yeroo itti harmooliin baayeen iddoo tokkotti walitti dhufanii taaha jiran kan agarsiisuudha. Akkasuma immoo harmoolii kana keessaa kan ijoollee baatanii jiranis ni jiru.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii taa'aan yoo ta'u akkasumas isaan duubaan kaameraan dhaabbatee namni suuraa kaasaa kan jiruufi namoonni kunneen ammoo wal gahiirra jiru.

Suuraa kanarraa kan agarru gaala gara kallattii bishaan jirutti dhufaa jirtuu fi gadi jettee bishaan dhuguuf jettu agarra. Gaalli kun lafa gammoojjii bakka bishaan gahaan hin jirree fi biqiloonni micireen jiran kan jiraattudha.

Suuraa kana irratti kan argamu meeshaa elektirooniksii kompiwuuteradha. Kompiwuuterri kun banamee kan jiruudha. Cina isaatiin 'system unit' isaatu argama. Karaa duraatiin immoo 'keyboard'tu argama. Karaa cinaa harka mirgaatiin immoo 'mouse'n ni mul'ata.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa oomisha annanii kan saamsamee bifa daakuun gabaa keessatti gurguramudha. Oomishi kun keessattuu oomisha aannanii kan biraa irraa adda ta'ee fi biraandii mataa isaa kan qabudha.

Suuraa kana irraa kan nutti mul'atan, daa'imman dubaraa xixiqqoo harka wal-qabatanii, uffata aadaa adiin faayamanii waliin taphachaa jiran argisiisa. Gara duuba isaaniin ammoo mukeen walitti rukkutanii biqilanii jiran waan akka caanfurootu mul'ata.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa namoota kanneen uffata aadaa halluu wal fakkaataa uffatanii fi sirbituun immoo gidduutti uffata adii fi gurraacha makaa qabu kan qoobii adii mataatti kaa'atee jirudha.

Fakkii kana irratti kan argamu dubartii bakka maasaa qonnaa keessaa boqqolloo facaafamee guddatee jiru kesssaa dhaabbachuun waraqaa irraa wanta ta'e wayii dubbisaa jirtuu dha. Boqqollichis kan baayyee magariisaa ta'ee dha.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii mana citaa yammuu ta'u; kunis irri isaa citaan kan golgamee jiruu dha. Naannoo mana citaa kanaattis namoonni kallattii addaa addaatti deemaa jiran kan argamanii dha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa mucaa fi haadhaa kan mucaan haadha isaa morma isheetti maramtee jirtuu fi seeqaa jiruuti. Mucattiin uffata halluu keelloo yoo uffattu haati immoo halluu gurraacha shaarbii waliini.

Suuraa kana irra kan arginu suuraa dhagaa dhagaa irra taa'uu yoo ta'u, dhagaan kunis hammaan baay'ee guddaadha. bakki argama isaa kunis naannoo bosonaa yoo ta'u, naannoo gaara irratti akka argamu suuraa irratti ni argina.

Suuraa kana irratti kana agarru dubartoota tarree galanii uffata aadaa oromoo uffatanii jiranidha. Baayyinni isaani heddu yoo ta'u uffanni isaanii adii ta'ee qarqara isaa irraa halluu gurraacha, diimaa fi adii qabatee. jira

Fakkii kana irratti kan argamu gosoota meeshaalee manaa keessaa tokko kan ta'e fallaanaa dha. Innis ittiin wanta tokko wal nyaachisuu yookiin immoo wanta tokko waliin makuuf kan namni itti gargaaramuu dha.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa kalaqa teknooloojii nam-tolchee kan ta'e 'deepseek' jedhamuun beekamudha. Innis gaafiilee adda addaa deebisuun yeroo ammaa dhala namaa hedduu fayyadaa kan jiru yoo ta'ellee, dhala namaa isa irratti akka hundaafuu dhiibbaa geessisaa jira.

Suuraa kana irratti kan arginuu suuraa ministeera muummee duraanii Itoophiyaa kan ta'an obbo Haayilemaaram Dassalanyidha. Isaaniis suufii isaanii uffatanii, karabaataa isaanii hidhatanii kan argaman yoo ta'u, fuula isaanii irraa mira gammachuutu argama.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa mana gurgurtaa wantoota nyaataaf oolan gara garaati. Isaanis kanneen akka kuduraa, muduraa, fi fudaraalee gara garaati. kanneen akka muuzii, ananaasiifi kanneen biroodha.

Suuraa kana irratti kana agarru konkolaataa manaa yookin dhuunfaa daandii irra dhaabbatee jirudha. Konkolaatan kun baayyee qaalii yoo ta'u halluun qaama isaa diimaa yoo ta'u gommaan isaa halluu gurraacha qaba.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa habilii kan mormatti kaa'amu ta'ee dhuma isaa irratti kan rarra'u immoo fakkaattii odaa fakkaatudha. Halluun odaa kanaa immoo magariisaa fi shiboo kan mormaa immoo warqeedha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa meeshaa mana keessatti akkasumas hoteelota adda addaa keessatti wantoota qorrisiifnee yeroo dheeraa ittiin tursuu dandaeenyudha. Meeshaan kunis riifrijereetarii kan jedhamuu fi halluun isaa adii kan ta'edha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru xiyyaara daandii qilleensa irra balali'aa jiru kan qabeenyummaan isaa daandii qilleensa Itoophiyaa ta'ee fi asii ol daandii shaffaxaa qabatee gara samiitti ol bahaa jirudha. Jala isaatii mukkeen magariisatu mul'ata.

Akkam namatti tola! midhaan akkasitti kilaasteraan toora galee yeroo oomishamu baayyee kan miidhaguu fi oomishtummaa illee kan dabaludha. malli oomisha kilaasteraa kun yeroo dhihoo kan eegalee fi oomishtummaa dabaluu keessatti gahee leencaa qabudha.

Bakki nuti asirratti arginu kun, kuusaa man-kuusaa meeshaalee gurgurtaa garaagaraa kan agarsiisu yoo ta'u, innis bifa baayyee nama hawwatuun toora taa'umsa isaa eeggatee taa'aa jira. Maamiloonnis dhufanii bitatanii itti fayyadamuu ni danda'u.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa gosoota dibataa garaagaraa kanneen halluu adda addaa qabanii fi qaamolee nafa namaa adda addaa dibuuf oolanidha. Isaanis zayita halluu keelloo, adii, diimaa fi cuquliisa qaban fa'i.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa namoota dubartoota fakkaatan lama kanneen uffata qorraa uffatanii fi dabalataan immoo gubbaatti fooxaa uffatanii fuula isaanii immoo dhoqqee dibatanii wal cinaa taa'aa jiranidha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa namoota bakka bashannanaa kan galaanaa irra yabaloodhaan adeemaa jiranii fi naannoo baay'ee hawwataa fi magariisa ta'edha. Naannoon bishaan kun itti argamu naannoon isaa lafa ol ka'aa gaarreeniin marfamee argama.

Waanti nuti asirratti nutti mul'ataa jiru kun, suuraa namoota qeerroo fi qarree wal fuudhanii bifa baayyee itti bareedeen kan jiran ta'an, akkasuma illee abbootiin amantaa ortodoksii kan ta'an luboonni illee duubaan dhaabbatanii kan argaman

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa konkolaataa akkasumas suuraa konkolaattota ijaarsa irra jiraniidha. Konkolaattonni kunneen ijaarsaaf wantoota tokko tokko diguun lafa isaa qopheessaa kan jirani dha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa alaabaawwan Itoophiyaa yeroo dheeraa duraa kaasee fayyadamaa turredha. Alaabaawwan kunneen kan eegalame kan bara Atsee Yohaannis irraa eegalee haga kan yeroo ammaatti jirudha.

Suuraan Kun kan nutti mul'isu, barjaa Dhaabbata Gumaacha, Hooggantummaa fi Gorsaa Oromoo akka ta'e argisiisa. Halluun barjaan kun dibamee jirus gara oliifi gadiitti halluu gurraacha kan ta'ee fi gidduun isaa mallattoo Odaa fi namaa akkasumas harka ofirraa qaba.

Fakkii kana irraatti kan argamu tiraaktera mala ammayyaatiin miidhaan yookiin qamadii bilchaatee haamaa jiruu dha. Meeshaan kunis kan ammayyaa yammuu ta'u; innis saffisaan dalagaa isaa kan xumuruu fi humna nama kan qusatuu dha.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa mana citaa yeroo baay'ee baadiyyaa keessatti hojjatamee, akka mana jireenyaatti dhala namaaf tajaajila kennudha. Dabalataanis akkuma suuraa irraa argamu, muuziin mana citaa sana cinaadhaan dhaabamee jiru baay'inaan argama.

Suuraa kana irratti kan argamu bakka daldala kuduraafi muduraati. Kuduraafi muduraa kanneen akka burtukaana, muuzii, appiiliifi kanneen biroo ni mul'atu. Kuduraafi muduraan kunneen daldalaaf akka mijatutti safaramanii hanga qarshii isaaniin fannifamanii jiru.

Suuraa kana irratti kan argamu dubartoota Oromoo uffataa aadaa uffachuun abaaboo qabatanii gurmuun dhaabbachaa jiran fakkii agarsiisuu keessaa isa tokkoodha. Dubartoonni kunis miidhaganii kan jiranii fi hedduu kan nama hawwatanii dha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa namoota biyyaa biyyatti godaanuun karaa seeraan alaa gara biyya biraa seenan akkuma galaana irraa bahaniin qabamanii taa'umsatti jiran agarsiisa. Duuba isaaniitti yabaloowwan galaanarra adeemaa jiran agarra.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti argamu mana gurgurtaa keessatti mi'awwan gosa garaagaraa nutti agarsiisu yommuu ta'u, gosti mi'a kanaas kanneen akka Solaarii, Dibatoota garaagaraafi kan kana fakkaatan kan nutti agarsiisudha.

Suuraan as irratti ilaalaa jirru kuni suuraa bosona yeroo bonaa yeroo ta'u, addumatti biqiltuun muka arbas jedhamu kan damee muraasa qabu nutti in mul'ata. Duuba isaa biqiltootni biroonis kan mul'atanidha.

Fakkii kana irratti kan argamu namicha loon yaasee deemaa jiru yammuu ta'u; innis duuba loonii kan deemaa jiruu fi loon immoo dura isaatti baayyinaan kan argamanii dha. Cina isaatti immoo dirreen magariisni ni argama.

Suuraan nama asirraa argaa jirru adurree halluun isaa magaala ta'ee fi dhagaa wayiirra ol bahee taa'aa jiru agarra. Adurrichi dhagaa kanarra gaafa taa'u eegee isaa maree of jala deebisuun kallattiin immoo fuuldura ilaalaa jira.

Suuraa kana keessatti kan argamu bakka seena qabeessa, hambaalee durii keessaa tokko kan ta'e bataskaana Laalibelaadha. Bataskaanni kun dhagaa irraa harka namaatiin bocamee, boca fannoo qabaatee kan ijaarameedha. Bakka hawwata tuurizimii keessaa isa tokkodha.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa kopheeti kopheen kun yeroo baayyee saala lamaaniinuu ni uffatama. Kopheen kun halluu isaa gurraacha yoo ta'u kophee baayyee bilisaan kaawwatamudha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa lafa bal'aa kan gosoota midhaan adda addaa keessatti argamanii fi mandaroota manneen jireenya namootaatiin marfamee argamu gidduutti kan margee jirudha. Naannoon isaa naannoo bareedaa fi magariisa.

Fakkii kana irratti kan argaman hoggantoota Itoophiyaa durii yammuu ta'an; isaannis itti aanaa ministeera muummee Itoophiyaa durii akkasumas ministeera dhimma alaa kan ture Obbo Dammaqaa Mokonnoonii fi pirezidaantii Itoophiyaa kan turte aadda Saayilewarq Zawwudee dha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa dubartii daandii qarqaratti mana bunaa banattee daldaltuu fi amma immoo siinii dhiquuf bishaan waraabbattee taa'uuf deemaa jirtudha. Dubartii kana fuuldura barjaan daldala ishee ittiin beeksifattu jira.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa bakka bashananaa keessaa tokko yoo ta'u bakki bashananaa kun ammoo bakka baayyee miidhaguufi nama hawwatudha manoonni baayyeenis keessa isaatti kan argamanidha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura Ibsaa aduun hojjatuuti. Ibsaan kun soolaarii kan jedhamu yoo ta'u, humna aduu irraa fudhatee ifa mana keessatti kennuuf akkasumas bilbilaa fi meeshaalee elektrooniksii biroo chaarjii gochuuf fayyada.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; kophee gurraacha sooliin isaa gar-tokkoon adii kan ta'e kan nutti agarsiisu yommuu ta'u, uffachuuf mijataa ta'e maqaansaa yeroo baay'ee "Naayikii jedhamuun kan beekamudha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa atileetota fiigaa jiranii kan biyyoota garaagaraa bakka bu'an akkasuma uffata gabaabaa fi kanateeraa fiigichaaf ta'u banaa uffatanii fiigichatti jiru. Isaan keessaa namni Itoophiyaa bakka bu'us tokko jira.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa namoota mana tokko keessa tataa'anii ija isaanii dunuunfatanii waaqeffannaa irra jiran agarra. Isaanis harka isaanii waliin cabbaxanii akkasumas uffata amantaa isaanii godhatanii osoo qaama isaanii hin mul'isiini.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa dubartii harka marattee barjaa irratti maxxanfamtee fi beeksisa waayee daldalaa beeksisaa jirtudha. Isheenis alaabaa Itoophiyaa duuba irraan keessee waayee daldala Itoophiyaa keessaa marii taasisaa jirti.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota lama ta'anii hojii hojjachaa jiranidha. Namoonni yookaan Injiineroonni kunneen hojii ijaarsaarra kan jiranidha. Namoonni kunneen uffata hojii isaanii uffataniit jiru.

Fakkii kana irratti kan argamu gosoota biqilootaa keessaa firiin isaa kan nyaatamu muuzii dha. Innis mooraa keessa dhaabbatee kan jiru yammuu ta'u; keellaadhaan daangaffamee kan jiru ta'uu isaa fakkii irraa hubanuu dha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa qola kitaabaa kan halluun isaa daalacha, gurraachaa fi diimaa of keessaa qabu ta'ee wanti halluu gurraacha qabu sun muka fakkaata. Mata dureen kitaabichaa "Miila Kitaabichaa" kan jedhudha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa biqilaawwan bunaa hedduu kan ooyiruu tokko keessatti hojjatamee jiruu fi pilaastika dabarsanii kan ittiin dhaaban kan ofirraa qabuu fi biyyee kan soorata biqiltuun sun akka qopheeffatu gargaarudha.

Suuraan kun kan mul'isu namoota taa'uun buna dhuguuf nama buna dhugaatii daldalaa jirtu irraa eeggataniidha. Kunis bakka inni itti argamu bakka wantoonni addaa addaa itti gurgaramanii fi giddu galeessa gurgurtaawwan addaa addaa kan of keessaa qabuudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa namati. Namni kun ammoo nama loltuu ta'e yoo ta'u namiichi kun meeshaa waraanaa kilaashii akkasumas zinnaara mudhii isaa irraa kan qabudha.

Suuraa kana irratti kan arginu meeshaa aadaa yeroo baayyee ummata itiyoophiyaa biratti beekamaa yoo ta'u kan irraa hojjetamu margi migira jedhamu erga gogfamee booda bishaan cuuphamuun meeshaa mutaa jedhamuun xaxama.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii dhaabbatanii jiranii yoo ta'an namoonni kunneen ammoo namoota amantii wal fakkaataa hordofan yoo ta'an amantiin hordofan ammoo amantaa islaamaati.

Suuraan asirraa argaa jirru suuraa mana jireenyaa dheeraa ta'ee fi karaa tokko gadi jallatu kan boca qubee "L" qabuu fi ijaarsa irra jirudha. Manni kun kutaan gubbaa isaa kan xumuramee fi jalli isaa hojiirra jira.

Namoonni kun walitti qabamuudhaan ayyaana waliin kabajataa jiran. Ayyaanni madda gammachuu akkasumas eenyummaa ufii ittiin calaqqisiifataniidha. Yeroo ayyaaneffatan sammuun namaa boqonnaa argachuudhaan hojii birootiif akka qophaa'an taasisa. Kanaafuu ayyaanni faayidaa baay'ee qaba.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti argamu; meeshaa kuusaa oksijiinii kan nutti agarsiisudha. Meeshaan kun sibiila irra kan hojjetamuufi banamuufi cufamuu kan danda'udha; akkanumallee kuta wahii keessatti kan argamu ta'uusaa nutti kan agarsiisudha.

Suuraa kana irratti kan argamu faayaa morma irratti godhatamu kan gurgurtaaf ka'ameedha. Faayaan kun beeksisaaf akka ta'utti wanta boca mormaafi laphee namaa fakkaatu kan bifa gurraacha qabu irratti godhamee jira.

Suuraa kana irratti kana agarru dhugaatii lallaafaa maqaan isaa ispiraayitii jedhamudha. Ispiraayitiin dhugaatii baayyee jaalatamaa dhandhama loomii qabudha. Dhugaatin kun akkuma bishaanii halluu dhabeessa yoo ta'u meeshaan inni keessa jiru halluu magariisa qaba.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa korojoo kan yeroo hedduu dubartoonni fayyadamanii fi mi'a adda addaa keessa kaa'uuf ooludha. Kunis harka caalaan korojoo kanaa huccuu irraa waan hojjatameef baay'ee akka korojoo kaanii roga hin qabu.

Suurri kun kan nu argisiisu suura dhugaatii lallaafaa dankiiraa jedhamudha. Dhugaatiin kun meeshaa dhugaatiitti buufamee dhugamuuf qophaa'ee jira. Bifa yookiin halluu diimaa baay'ee nama hawwatu qaba. Beeksisaafis haala gaariin qopheeffamee jira.

Suuraan armaan olii keemikaalota garaa garaa kan fayyummaa fi jabina qaama, sammuu fi kan biroof gargaaran kan argisiisudha. Keemikaalotni kun halluu adda addaan dibamanii, barreeffama garaa garaan barreeffamanii nutti argamu.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa nyaataa akkasumas suuraa dhugaatii yoo ta'u nyaanni kun nyaata gosa lama dha. Isaanis nyaataa biqiltuu irraa hojjatameefi nyaataa daabboodha. Nyaataaf kan qophaa'anidha.

Suuraan kun kan nu argisiisu suuraa dargaggootaa fi ijoollota dhiiraa nutti argisiisa. Dargaggoonnii fi ijoollonni kun hundi isaanii saalaan dhiiradha. namni tokko immoo fuula isaanii dura dhaabbatee suuraa ka'aa kan jirudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa beeksisaati. Beeksisni kun ammoo namni akka ilaalee dorgomuuf kan bahedha. Beeksifni kun beeksisa hojiiti. Bakki hojii duwwaan jiraachuusaa kan beeksisu dha

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa lafa gabaati. Lafti gabaa kun ammoo bakka wantootni gara garaa kan ilma namaaf barbaachisan itti grguramaniifi bitamanidha. Kannee. Akka barbaree , bunaafi kanneen biroodha.

Suuraa kana irratti kan argamu haadholiifi abbootii walitti qabamanii nyaata aadaa daabboo waliif cabsaniidha. Daabboon aadaa midhaan naannootti argamu kan akka qamadiifi boqqolloo irraa kan qophaa'u yoo ta'u, hawaasni yeroo daboo, afooshaafi sagantaawwan biroo itti fayyadamu.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura dubartoota uffata aadaa isaanii uffatanii jiraniiti. Dubartoonni Umuriin xixiqqoo ta'an sadan as irratti mul'atan kun, haalluu gogaa gurraacha kan qaban yoo ta'u, caaccuu morma isaanitti kaawwatanii fi rifeensa iaanii dhahaatanii mul'atu.

Suuraan armaan olii suuraa sanduuqa muka irraa hojjetamee, balballi gulantaa adda addaa qabu itti tolfamee, daawwitiin burcuqqoo fakkaatu keessatti hojjetameeru qabu kan nuuf ibsudha. Saanduqni kun meeshaalee kaa'uuf nu gargaara.

Suuraa kanarraa kan agarru namoota uffata gosa garaagaraa uffatan kanneen namoota keessummoota qaama mootummaa olaanaa irraa dhufan simataa jiranidha. Isaanis harkatti ababaa akkasumas kennaa adda addaa qabatanii eegaa fi simataa jiru.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa dubartootaa gartokkeen isaanii dhaabbatanii jiran kaan immoo fuulduraan qucuummatanii fi harka isaaniitii immoo waan akka masoobii fakkaatu mi'a gaggabaabaa kan daanteelii halluu garaagaraatiin haguugame qabatanii jiru.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa mana gurgurtaa meeshaalee hedduu of keessaa qabu kan suupparmaarkeetii kan namoonni itti mi'oota baay'ee gosa barbaadan kamiyyuu salphaatti argachuu danda'anii fi namoota achi keessa adeemaa jiran agarra.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa maxxansa gaazexaa kan sadarkaa biyyaatti maxxanfamee jirudha. Innis oduuwwaan guyyaa guyyaatti biyya keessattii fi biyyaan alatti ta'an irratti maxxansuuf kan tajaajiludha. Innis suuraawwan namoota garaagaraa kan qabudha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa wanta nyaata akkasumas ittoo mana keenya keessaa irratti bilcheeffachuu dandeenyu kan maqaan isaa istoovii jedhamudha. Halluun istoovii kanaas cuquliisaa fi gubbaa isaatti immoo supheerraa kan hojjatamedha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura meeshaalee gosa garaa garaa biirooti. Meeshaaleen kun Teessoo irra taa'uuf oolu, xarapheezaa irratti barreessuuf akkasumas meeshaalee irra kaawwachuuf oolu, kompiitarootaa fi saanduqoota meeshaalee keessa kaawwachuuf oolaniidha.

Suuraa kana irratti kan agarru gosoota kuduraa fi muduraa keessaa avokaadodha. Avokaadon pirootinii waan of keessaa qabuuf ijaarsa qaama nama keessatti gahe guddaa qaba. Halluun isaa magariisa fi baayyee ta'u isaas ni mul'ata.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura daandii baaburaati. Daandiin baaburaa kun bosona gidduu kan bahee jiru yoo ta'u, bakki kun marga magariisas qaba. Baaburri gosa konkolaataa keessaa tokko yoo ta'u, ariitiin adeemun beekama.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa namaa yoo ta'u namni kun ammoo nama prof Biraanuu Naggaa jedhamu yoo ta'u, prof Biraanuu Naggaan ibsa miidiyaaleedhaaf gochaa kan jirudha.

Suuraa kanarraa kan mul'atu kun mana baadiyyaa halluu adii fi keelloo qabuun ijaarame akkasumas lafti isaa dhagaa kobilistoonii jedhamuun guutame yoo ta'u, keenyan isaa karaa alaa irraan immoo barreeffamoonni amaariffaa tokko tokko ni argamu.

Fakkii kana irratti kan argamu kophee miillatti kaawwatamu yammuu ta'u; kopheen kunis bifaan kan gurraacha ta'ee fi of irraa alaabaa Itoophiyaa kan qabuudha. Kopheen kunis haala teessumaan tokko irra yammuu ta'u, tokko immoo jala jira.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa gosa ibsaa akka ampuulii kan yeroo baay'ee gatiin isaa qaalii ta'ee fi hoteelota akkasumas bakka bashannanaa adda addaatti fayyadamnuda. Kunis bocni isaa wanta akka korboo garuu banaa ta'edha.

Fakkii kana irratti kan argamu namoota baayyinaan galma keessatti walitti qabamuun marii taasisaa jiran yammuu ta'u; kunis rakkoowwan jiran furuuf walitti qabamuun mar'iachaa akka jiran fakkii namatti agarsiisu yookiin mul'isuudha.